amakayi meneza cyane kandi menshi afise igifukisho bifise amabara atkurana yera avanze vanze kugira ngo kibashe gusa neza konta akabe makayeriye ashobora kuba rimeza cyane indani kubeburabir nyuma urabona ko indani nkera cyane kerangode

Isomero ryiza cane riteye igomwe rifise impome zisize amabara meza ayera n'ayirabura rifise intebe nziza cane zifise aho bandikira hakoze ku rubaho n'amaguru akoze mu cuma gutyo intebe zigakomera bishimishije.

Ikigo c'ishure gifise abigisha ku buryo bwa kera aho tubona ku ntebe umwana wariwe wese yari afise akuma ashobora gukoresha mu kwiga; utwo twuma tukaba twakoreshwa kera mu myaka yahera akaba ari intebe kandi zikoze mu giti ariko zishaje.

Ikibuga ciza cane bakiniramwo umupira w'amaboko giherereye hagati na hagati mw'ishamba ahari ibiti binini cane bifise amababi menshi cane y'urwatsi rubisi cane cane, kubera ari mu gihe c'imvura ivyo biti bikaba bironka imvura ikwiye bikeneye.

Ikigo bakoreramwo ubushakashatsi bujanye icirwa ca kemiya aho harimwo ibikoresha isobora kuba bikoreshwa na ba nyene gukora bwo bushakashatsi muri ivyo vyirwa vy'ubuhinga aho tukabona nmipira ikura ibintu vy'amazi canke ibindi bintu bitemba bikora ku ruhande rumwe bibeijama ku rundi ruhande.

Impuzu z'umupira w'amaguru bakinana na cane cane ikaba yari iyigihugu kibanyi ca Kameruni, aho rifise ikabutura yera irimw'amabara asa n'urwatsi rubisi n'agapira kayo kera gafise amabara yera y'urwatsi rubisi nayatukura.

Ibikinga intoke bifite amabara asa n'umuhondo bakoreshana cyane cyane mu kwikingira bakingira intoke ibyo yose vyoza bizonona twavuga nk'imicafu yica canke tukavuga nkumuntu agiye gukora mu bintu nkene bidakorwako.

Ibitabo vyinshi cane biboneka yuko vyari ivyo basoma ,ibindi bikaba bivuga ku nkuru zimwe zimwe, ivyo kenshi twaba dukunze kubisanga mu bibanza babikamwo ivyo bitabo, ku mashure canke mu bibanza rusangi.

Akabati babikamo ibitabo babifashisha mu kwiga haturanamo nk'ibitabo bishobora kuba bivuga inkuru yo mu buyapani n'ibindi bitabonyene bivuga ku nkuru z'imwe zimwe mukwigisha ushobora gusanga makabati nyene.

Ishure ryo muri garadiyene ririmwo intebe zifise amaguru y'ivyuma n'imeza zifise amaguru y'ivyuma ziboneka ko zikomeye, hakaba harimwo n'ibikinisho vyinshi vy'abana bisa neza biteye igomwe na kamwemwe.

Isomero rinini cane ryigiramwo abana b'abanyeshuri bafise imeza n'intebe bisa ni kuvuga bisize amabara yirabura bikaba bikozwe mu giti gikomeye ico gishobora kubari nk'umukaratusi c'umumanda, umubanga canke ikindi.

Ubwiherero bwa none bwubatse ku buryo bwa kijambere, aho kenshi na kenshi usanga bwubatse mu nzu indani, bufise gusa ibinogo biherereye hanze arivyo bijamwo ibicafu, aho rero tukaba dusanga kenshi na kenshi haba hasa neza cane, kuburyo n'umuntu yokwimarirayo n'umwanya utari muto.

Icuma bifashisha bariko bari igabo ngrabigisha abana bakiri batoya ibijani n'ubuhinga nwa cane cane ubuhinga bwo huzana umuyaga mu nzu abantu bababayemwo icuma yibo tukabona kanri icuma ikoze mu cuma gifise aho bakiriza hatukura hafise kandi byo bitunguruka bisa n'ubururu ibindi vyera.

Akabati kanini babikamwo ibijanye n'ibikoresho vy'ishure twoba nk'ibitabo, amakaye n'ibindi. Ivyo bitabo rero bikaba biri ubwoko bwinshi bifise n'amabara atandukanye hari n'ibisa n'umuhondo ibisa n'ibitukura ibisa n'urwatsi rubisi n'ibindi.

Abanyeshure basanzwe bakina amupira w'amaboko aho rero bari bari mu kibuga barindiriye yuko batanguza urukino hama batangure gutsinda. Tukabona neza rero ko bari bambaye neza, bambaye amakabutura yirabura n'udupira dushaka kwera.

Ikibanza bakoreramwo ubushakashatsi gifize akabatikanne cane bashiramwo amakayie ibitabo ibitabo vy'ubwoko bwinshi bishabora kwifashishwa n'abantu babanyishure mu gihe bakeneye kwirimbura bakamenya ivyo barimwo neza.

Isomero rigizwe n'intebe nyinshi cane zikoze mu giti gisize amabara yirabura zifise ivyuma kugirango zikomere ku maguru na cane cane iryo shure rero rikaba rifise impome nziza cane zisize amabara ashaka kwera nayandi asa n'umuhondo.

Isomero rimwe mu yagize ikigo c'ishure aho tubona isomero ryiza cane risize amabara yera ku mpande hamwe no hejuru, hama ikaba rifise intebe zikoze mu giti na cane cane ico giti rero kigashobora kuba ca ic'umukaratusi, igiti c'ikivumuvumu, c'umumanda canke ikindi icarico cose.

Igikoresho bakoresha mu bijanyi n'ubuhinga gikoze mu cuma .Gifise aho bafata hatukura hakumwira hakirabura cocuma kaba gikoreshwa mu gufata nk'ikintu bashaka gukata cane bashaka gukoresha nyene ico cuma ye bikaba gikunduwe gukoreshwa n'abakanishi bivyuma nkabimodoka.

Ingwa bakoresha mu kwandika mu kibaho kugira ngo abanyenshuri bashoboye kubona bose ica rimwe ivyoumigisha rikarigisha zangoabeyo tkabazisana umuhondo tukabona, kandi icuma bafutisha ikibaho bakagihanagura neza saka kuba bacitwa rero igifutisho.

Ubwiherero bwa kijambere gusa bumeze nk'ubushaje aho ategerezwa kubasi igisima nziza yirabuye bufise kandi ibikoresho byo gusukura ku bwiherero nyine tukabona neza n'imiringoti itwara amazi ikasukura neza muri ico kibanza.

Isomero abanyeshuri bashobora kwifashisha bakora ubushakashatsi bwabo mu bijanye nibi bavyanditswe mu ibitabo batubona yo ibitabo vyinshi cane bishobora ku ba bivuga kuri ibina biriya azwa biga nk'ivyirwa bimwe bimwe abanyeshuri bashobora gukenera gusoma ibitabo.

Ububiko babikamwo ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi cane cane mw'ikuru ya kimiya aho tubona amacupa, haba harimwo ivyo bifashisha hariko hakorwa ubushakashatsi, bishobora kandi gukoreshwa nk'imiti ivura nk'ibikomere canke izindi ngwara mu gihe vyakoreshejwe neza.

Igicapo, cerekana, neza na neza, aho umuntu aba ashitse; aho cerekana, ishure rya kaminuza, ry'indarabigisha, riherereye mu gisagara, ca Bujumbora; tukabona, neza na neza, uruzitiro rw'iryo shure, uruzitiro, rusize amabara yera, rufise ivyuma, bibuza abasuma kwinjira, vyera.

Ikibanza giherereyemo ishure shingiro rifise amasomeromenshi cane ha kuntu hakabahateye ivyati vyatsi bimera hama bikaba bisa n'urwatsi rutoto kube habitotayi bikaba bironka akavurana canecane.

Ibikoresho usanga mu kabwita bakoresha mu iharuro na canecane mu guca imirongo mu gukarikira uburinganire kukubukate n'ibindi tukabona kandi nigikoresho asanzwe bakoresha mu guca imitingi ihese y'ubugaye cane tugaye.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashure y'intango, ahiga abana bakiri bato, bariko baramenyereza ibijanye n'amashure. Tukavuga rero ibikinisha bimwe bimwe umwana ashobora kwikinisha aryoherwe, hama bikaba bifise amabara atandukanye.

Ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko yerereye neza na neza hagati. mwishamba kubera hakuno nohakurya yacu tubona neza ibiti kandi ibiti vyinshi bikuze bimaze imyaka myinshi bitotahaye bironkakavura bikutse cane birebire.

Umupira bakoresha mu gukina umukino w'amaboko ukaba rero ari umupira ufise amabara atandukanye agiye aranyurarangana harimo amabara asa n'umuhondo amabara y'ubururu n'amabara yera.

Isomero ry'ibitabo ico kikaba ari ikibanza kinini cane kandi ciza kiba giherereyemwo ububati bunini bunini bashiramo ibitabo bakabipanga ku mazina yavyo kugira ngo umusomyi ahashitse ahitemwo neza igitabo akeneye bivanye n'ivyarimwo.

uUbwiherero bwo mashure y'indaro aho tubona bwaro bwiherero bwa kija mbere gusa busa n'ubushaje budafashwe neza tukabona hari ari maze gucafura hariyo ahirabuye hamainda ne mu matwar ete kabona yo bishaka kumera nk'amasazi bisigure yuko atakorega isuku nk'uko bikwiye.

Akabati ashyiramwo ibitabo n'amakaye akabati kanini cyane hatubona neza yoko hari harimo amakaye menshi ashobora kubaakoreshwa n'abanyeshuri bose hamwe bigira aho akabondir'amakaye meza cyane afise igifunikisho irabura indani hakaba hera.

Ikibuga giherereye ku musenyi bakiniramwo umupira w'amaboko, kikaba rero gifise ico bitwa kigabura igihande kimwe n'ikindi, cubakishije imigozi isa n'umuhondo, hakurya y'abo tukabona kandi ikindi kibuga coco bashobora kuba bakinirako umupira w'amaguru.

Ikibanza cize cane kikozwe kugira ngo abantu bakore isuku ryabo yaba mu gukurekura umwanda abarimwo yaba mu gukaraba umwanda waginko kuminwe torpgarero yuko hariho amabombo aza n' mazi gutyo bikabafasha mu gukora igisuku neza ry'umubiri.

Ikibanza co mu kigo c'ishure, aho tubona neza ahari haherereye utuzu twa sugumwe twa kijambere dusize amabara y'iroza, kandi n'igikoresho bashiramwo amazi bifashisha mu gukora amasuku muri ubwo bwiherero.

Akabati kanini cane babikamwo ibitabo hamwe n'amakaye bifashisha iyo bariko bariga aho tubona ibitabo vyinshi cane biva hasi bikagera hejuru bishobora kuba bivuga ku nkuru zitandukanye no ku vyigwa bitandukanye gutyo abanyeshure bagashobora kwiga biboroheye.

Ibiro vy'umuyobozi w'ishuri, aho biboneka neza yuko hari hariyo akabati kuzeyemwo ibitabo n'amakayi, ashobora gukoreshwa n'abanyeshuri biga kurico kigo, hakaba hariho rero n'imeza ashobora kwifashisha ariko arandika ibi canke biriya.

Ikigo c'amashuri ciza cane cubatse ku bahinga ngurukanabumenyi, aho gifise imiryango imwe isa n'urwatsi rubisi, n'amadisha asa n'urwatsi rubisi. Ibaraza ryayo rikaba rikikijwe n'ivyuma, bimwe bishaka kwirabura ibindi bisa n'urwatsi rubisi.

Isomero bakoresha biga bijyanye n'imashininyabwonko .Ni kuvuga abuhinga ngurukana bumenyi hatubona imashini nyabwonko nyinshi cane zo kurwego rwo hejuru ziri imbere y'intebe ni kuvuga ku munyeshuri abafise intebe y'iwe n'imashini nyabwonko y'iwe ivyo rero bikabafasha mu kunonosora neza ibyirgwa bababafise.

Amakaramu y'ubugoko bwinshi menshi cyane akoreshwa n'abana biganashine cyane amashuri y'intango kuvuga amakaramu atanu ayandika nibaragirabura ayandi atanu yandika ibara ryubururu handi atanu yandika ibara ry'umuhondo n'ayandi yandika ibararitukura.

Ikigo c'amashure gifise amasomero nk'aya tubona ku masanamu, meza cane afise intebe zimwe zikoze mu giti gusa zifise amaguru y'icuma, ivyo bikazongerera ubukomezi zikaba zifise rero urubaho rwiza rwirabura rukikijwe n'ibiti.

Ishusho ziva mu gihugu ca Afrika yepfo, aho yerekana ibendera ry'ico gihugu, rikerekana ikirangaminsi. Ni kuvuga cerekana imihingo yose yo muri ico gihugu, ikerekana ibitungwa basanzwe bafise mu mashamba yabo.

Uburiro mu mashure y'indaro, tukabona neza uburiro bugizwe n'amameza n'intebe z'abanyeshure, vyubatse neza cane ku rwego rwo hejuru, aho tubona n'amasahani y'abanyeshure bashobora kwifashisha bariko barafungura, aho ku sahani ku sahani, hariko icamwa ca buri munyeshure.

uruvuma rwakijambere rwubatswe ku mashuri y'abana bakiri bato aho bashobora kwinezereza mu kanya ko kuruhuka bakaba barakina batwenga baryohegwa ivyo bivuma rero bikaba bisize amabara atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo nayatukura nagwatsi rubisisi

Ibikoresho vyifashishwa n'umwigisha mu gihe agira ahe ivyirwa abanyeshuri ncanecane mu vyirwa bijanye n'isi kube turana neza ku meza yo mwigisha ikoze mu giti hariho umubumbe w'isi ntingene uzunguruka.

Ikibuga bakinira ko imikino myinshi harimwo umukino w'amaboko, imikino y'amaboko yindi ni kuvuga hasanzwe hahari imikino y'amaboko myinshi bikaboneka neza y'uko cari ikibuga giteye igomwe cubatse hafi y'inyubakwa nini cane ishobora kuba yari inyubakwa ya kaminuza.

Ikibanza gikoreshwa n'abana bakiri bato, bariko bariga, aho tubona ivyuma bibafasha gutahura, bakongera bakiga neza, aho twovuga nk'ibikinisho, nk'ivyandiko binini binini, bigabafasha abana bacimenyereza kumenya ibintu vyinshi.

Abanyeshuri beza cane bambaye umwambaro wakinana mwiza ufise ibara rishaka gusa niryu umucungwe, aho rero tubona abayobozi bakinisha izonkino bariko bararamukanya twovuga rero yuko hari asigaye mwanya mutonya urukino rutangure.

Ibikoresho bakoresha mu gukingira intoke bikabukinga ubucapfu canke ibindi bintu vyose vyoza bigirira nabi intoke .Ivyo ibikoresho yero bikabayibyo bambika intoke bikaba bisa n'ubururu bikoresho kenshi na kenshi tukunda kubisanu kwa muganga kubera iriho hari ubucapfu bwinshi.

Ikigo c'amashure hasanzwe higiramwo abanyeshure aho tubona ku kibaho harihanditse neta na neza ivyigwa gusa handitsweho ikigwa c'icongereza tukabona kandi ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshure bakavyifashisha kugira ngo batahure inida bakaba biga.

Abagabo batatu bakuze bafise ubwanwa kiretse umwe hakaba hari muumwe yambaye itaburiya yera n'ipanaro shaka kuira kwera uyundi akaba yambaye ipanaro y'ikaki ishati vise amabara yerana yirabura uyundi akaba yambaye ipanaro n'umupira w'imbeho bishaka kuyirabura nyuma.

Ikibanza bakoreramo ubushakashatsi bw'umucirwa ca kimiya gifise aho bakorera. Ni kuvuga imeza ikoze mw 'ibumba iriko amakaro yera akaba hariho kandi abanyeshuri abatari baki ko bakora ubushakashatsi bambaye amataburiya yera.

Abanyeshure bariko barakora ubushakashatsi mu cigwa kijanye nivya kemiya, aho rero tubona neza abigeme batari batatu, bariko baragerageza murico cigwa, umwe rero aboneka neza akaba yari yambaye igitambara mu mutwe gitukura n'itaburiya yera.

Ikigo ciza cane cubatse ku buryo bwa none, gishobora kuba gikorerwamwo ibijanye n'ubushakashatsi bw'icigwa ca Kimiya, aho tubona imeza nini zagutse kandi nyinshi aho umunyeshuri umw'umwe ashobora gushira ibintu vyiwe, mu mwanya bariko barakora ubushakashatsi.

Abagabo batatu harimwo abanyeshuri babiri baciga n'umwe abigisha yambaye itaburiya yera. Bashobora kuba bari baheje gukorera mu nzu ir'inyuma y'abo, ifise umuryango ukomeye ukoze mu cuma usize amabara yirabura.

Ivyuma bakoresha bariko barakora ubushakashatsi mu kigo ca kemiya aho arimwo kimwe gifata ivyuma biriko birakorana hego tukabona neza rero yuko ico hejuru arico kiba kiho kirarekura utumatuma kugirango barabe ivangana riba hagati yivyo ba bafise munsi n'ibyiyo kubera baza bibahembera hejuru.

Ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi bwo mucigwa ca kimiya, aho tubona amacupa amwe amwe bashiramwo amazi canke ibindi bitemba, bashobora gukoresha muri ubwo ubushakashatsi bwabo. Tukabona rero n'umunyeshuri umwe yariko arakora ubwo bushakashatsi.

Umunyeshuri umwe yiga mu gisata cubushakashatsi na cane cane mu vyirwa vya kemiya aba ariko arakora ubushakashatsi murico cirwa nyene tukabona yari yambaye neza taburiya yera afise imishatse myiza yirabura. kandi yambaye agapira k'irabura kaba yambaye no dukinga intoke tw'ubururu.

Akuma bakoresha mu vyigwa na cane ivyigo vya kemiya aho bagikoresha bashijmo ibisesekaba bakbar akoresha muri bwo bushakashatsi tubisesekare bishobora kuba ari byo ubwoko bwinshi bifise amabara atandukanye bifise ubuziyi butandukanye n'ibindi.

Indani mu buraro bw'abanyeshure biga mu bigo vy'indaro aho tubona neza ibitanda vyinshi cane gusa bisa neza aho umuntu ashora kuryama musi uwundi akaja amaja hejuru bikunda kuba mu bigo vy'indaro aho abanyeshure abari benshi kandi bategerezwa kubaryamika bose.

Ibipapuro bifashisha abanyeshure bariko barasubiramwo, kugira bakorere nk'ibibazo vya Reta, usanga rero harimwo ibibazo bagiye barabaza mu myaka yahera, turabona neza rero yuko atari ibipapuro vyo mu cigwa kimwe, ahubwo vyari ibipapuro vyinshi bishobora kuba vyari ivyirwa bitandukane.

Ikibanza kinini cane gishobora kuba gikoreramwo uburongozi bw'ishure aho tubona ibintu biri mukabati bishobora kuba aramakaye, ibitabo canke ibindi bikoresho bishobora kuba bikoreshwa murico kigo tukabona neza cane n'imeza bashobora kw'ifashisha bariko barasoma.

Akabati kanini karekare babikamwo ibikoresho vy'ishure harimwo ibitabo bimwe bimwe abanyeshuri bigiramwo, hakabaho kandi ivyo babikamwo amadosiye y'abanyeshuri abigeze kuhiga canke abahiga ubu nyene muri iyo myaka.

Igikoresho bakoresha mu kuryohera abantu mu mico y'ikirundi bitwa ingoma kiba gikoze mu rushato rw'inka canke nkikindi gikoko nk'impongo canke, impara ,canke ikindi ahandi hasigaye akaba akorwa mu giti cane cane.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri, harimwo amakaramu, amakaramu avyisbushe y'ubwoko bwinshi, twovuga nk'ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo, ayirabura, n'ayandi; tubonamo kandi n'amakaye bashobora kwifashisha, n'amakaramu bariko barandika.

Ingwa bakoresha mu kwigisha afatwnarero ingwa z'ubwoko butandukanye harimwo ingwa zera ingwa zisa n'umuhondo inzongoarero zigasa n'umuhondo zigakoreshwa mu kwandika nk'icamake canke imitwe amajambo y'imitwe n'ibindi.

Ikibanza c'ishure citwa isomero ryigiramwo abanyeshure bakiri bato bato, aho tubona imbere imeza ikoze mu cuma n'intebe yayo, ivyo bikaba bikoreshwa n'umwigisha mu gihe yicaye ariko arategurira nk'ikibazo abana bagira bakore.

Ikigo cigamwo abana bakiri bato, aho tubona neza ibikinisho vyabo bibafasha kurya umunyenga bakarya umunyenga bakaryoherwa bakanezerwa, ivyishimo bigahakwa kubica. Aha rero tubona yuko ari ibintu bisharije bisa neza, bifise amabara atandukanye.

Isomero ryiza cane ryubatse ku buhinga bwa none rifise ikibaho kirekire kiva hejuru kigashika hasi canditse ko n'ingwa yera kikaba gifise intebe rero nziza cane zikoze mu giti aho abana bashobora kubikamwo amakayi n'ibitabo n'ibindi.

ikigo c'amashure c'indaro aho tubona ahantu hubatse neza cane, aho umuntu ashobora kuharengana ava mu gihimba kimwe aja mu kindi no mu gihe c'imvura. Hakurya yaho hakaba hateye amashurwe meza cane afasha gushariza muri ico kigo.

Isomero aho tubona indani muriryo hari ariyo abanyeshushuri bariko barakurikirana icirwa cariko kiratangwa n'umwigisha yambaye itaburiya yera ariko arandika akoreshe ingwa ku kibaho cirabura. Akaba ariko arigisha abo bana bari bambaye impundu z'ishuri difise amashati y'ubururu n'amajipo yirabura.

Utwuma bakoresha mu kuvuza umuziki ku buryo bwakera otona ubwuma bw'umuzingitingi ku kagozi kamwe tukabona rero ubwuma bwinshi bufise amabara atandukanye harimwo ayirabura ayashaka kwirabura ayera aya kaki n'ayandi.

Ikigo c'amashuri gifise amasomero akoze nk'uko tubibona kw'ishusho dufise intebe nziza nziza tikoze mu giti conyene ibiti yoishobora kuba ari vyo ababaji baciye mu mashamba hama agenda bakabaja guto akabona gukoramwo intebe.

Ikibanza c'amashuri yisumbuye aho tubana ibibanza bimwe bimwe bigize ico kigo twavuga nk'ubuzu bwasugumwe amabombo aza n'amazi ayo bashobora gukoresha aboga bakaraba iminwe batwara kuri ubwo buzu bwa sugumwe ntibashoborka gukoresha amasuku y'aho babaye.

ibikoresho bikoreshwa n'abana biga iyo barimwishuri bariko barakurikirana ivyigwa bimwe bimwe , aho harimwo nk'imikasi , amakaramu y'igiti , amakaramu avyibushe. Vyose bikaba bifise amabar'atandukanye, harimwayasa n'umuhondo , ayatukura , ayiroza n'ayandi.

Indani mw'isomero rimwe rigeze ikigo c'amashure, aho tubona intebe nziza cane zikoze mu giti, igiti gishobora kuba ari ic'umukaritusi, umumanda, umubanga, canke ikindi, bifise amaguru y'ivyuma kugirango vyongerereze ubukomezi bw'izo ntebe.

Ikigo c'amashure ciza cane gifise abana bakiri bato bambara umwambaro w'ishure usa na kaki aho bari basohotse hakaboneka neza yuko bariko barataha abandi baje kubatora nikuvuga ikivyerekana neza nuko bari bahetse amashakoshi batwara ku ishure.

Gutwuma dufasha mu gusongora amakaramu y'igiti nutuni bdufasha mu gufuta ivyandiko vyangitwe n'amakaramakozi mu giti azirerika bavyifashishwa n'abana bakiri kuntebo ishure aho bashobora kwandika bakoresha idiyokaramu y'igiti bakongera bagafuta bakoresheje iyo gome.

Ikibanza co kw'ishure bigirako abana aho tubona ibikinisho vyabo shokinisha, barya umunyenga binezereza bisize amabara y'ubururu nay'muhondo tukabona rero mu kibuga co kuri iryoshure ko hari hateye ibiti vyiza birebere bishamitse bifise amababi meza meza.

Ibitabo, n'amakayi bakoresha abanyeshure bariko bariga, aho ni mu gihe bakenera kwandika ivyigwa baba bariko bariga, tukabona rero yuko ibi bitabo ari ivy'ubwoko bwinshi bivanye n'amabara bifise, harimwo ivy'amabara asa n'umuhondo, ayatukura, ayubururu n'ayandi.

Isomero rimwe muyagize ikigo c'amashuri, aho hariyo intebe nziza cane zisize ibara rishaka gutukura, intebe zifise amaguru akozwe mu cuma ivyo bikazongerera ubukomezi . Tukabona rero amadirisha akoresheje ivyuma bikomeye bifise amabara yirabura nyene.

Akuma abanyeshuri bifashisha mu gusongora amakaramu yabo y'ibiti. Kugira ngo ashobore gukora neza kwandika ibintu biboneka agacapa ibintu bifatika mu gihe rero utakoresheje ako kuma wafuye gukoresha ikarmwa y'igiti bishobora kuguha inyishu itari nziza .

Ikigo c' amashure cida cane gifise amadirisha akoze mu vyuma bisize iranga iyirabura indani hakaba ari intebe nziza cane zikoze mu giti, ariko tufise amaguru y'ivyuma asize amabara yirabura ivyo bikadongerera ubukomezi.

Ikibaho bamanikako ibijanye n'ibimenyeshejwe amatangazo ibiranga misi hamwe n'ibindi ivyo bikome biba na canecane mu mashuri y'indaro canke andi mashuri yose asanzwe ikaba rirobikorwa kugira ngo bibashe kubbibashwe kubonwa na bose.

Ikigo canditse ku mpapuro zera aho bariko barigisha ku bijanye n'isi ndimwa ariko ico kigo kikaba cari mu congereza bakaba rero baradondaguye ubwoko bw'amase barayavuga neza ko ntameze n'ibitega bishobora kuhamera n'ibindi.

Isomero ryigiramwo abanyeshuwe twonya isomero ryagutse ni kubwo twishobora kwbakira abana batari bake isomero ro gikabaryubakishije amabuye ahiye misima twabona rero urubaho migisha ashobora kwifashisha yigisha goreba rukabagwirabbura twabona, kandi n'intebe nziza cane abanyecuho bashobora kwia carako umwanya wri kuba ariga.

Isomero rinini, kandi ryagutse, aho imbere tubona umwana yambaye ikabutura yi'kaki n'agapira kera, yariko akora ibiharuro ku kibaho, bikaba rero vyari ibiharuro babigisha vyo mu ntango, vyo guteranya, kugabura no kugwiza.

Abantu b'abanyeshure bari batashe bavuye ku mashure bambaye neza imyambaro y'ishure isanakaki bahetse amashakoshi batwaramwo bakaye ku mashubiri wabo bari ko baracarero mu mazu hagati hagati batubona ku mpande n'impande amazuyu bati neza kajama bati afite amabara agiye atandukanye.

Ikigo c'amashure y'intango cigako abantu batarakura gifise ibiti bibiri bashirako amabendera eka n'ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi n'ibendera ry'ibihugu bibanyi hakaba hateye kandi n'ibiti vyinshi mu micungararo

Ubwiherero buherereye hakona y'amashuri r'ubwiherukab ushobora kuba bukoreshwa n'abanyeshuri abiga kuri igishuri aho tubona rero ko gubakishijwe amatafara ahiye kabofisi imiryango yo mu giti kimeze nk'giishaje tukabona rero ko ibyo bitehamo ni byatanguye kwirabura.

Ikigo c'amashuri tutamenye aho giherereye gifise amabendera abiri ahagaze neza na neza imbere y'ubwinjiriro bw'iryo shuri, ibendera rimwe rikaba ari iry'igihugu cacu ciza c'Uburundi, irindi bendera rikaba ari iry'umuryango w'ibiyaga bigari.

Imeza itari nini cane iherereye mu kibanza c'imbere ishobora kuba ari iyifashishwa n'umwigisha mu gihe akeneye gutereka nk'ibitabo vy'iwe canke ibindi bikoresho akoresha, impande rero yaho hakaba hari urubaho runini rushobora kuba rukoze mu giti gisize amara yirabura.

Ikibaho cirabura canditseko ikizamini ca mu gifaransa aho baeko barabakoresha ibibazo nk'ivyo gutora amajambo canke ibindi babasomera hamabakandika gutiya umwigisha akabasha gukosora amakosa mu munyeshuro babayanditse.

Abana beshi baba nyeshuri bari bateramiye imbere y'ivyiga bafise vyo kwiga batabona ko ivyo vyiko vyari bimanitse ku kantu kaka gozi vyanditse ku mpapuro hama umwe wese yategerezwa gusoma agatahura hama akagica icatahanye kumuzirakanyi.

Ikibanza kirimwo amabombo atatu abanyagihugu bashobora kuvomeramwo amazi ham bakaja ku mirimo bikabaneka rero ko hariho umuserege umanukana amazi yabacitse canke amazi mabi agatemba gutyo kamara kuja ahabugenewe.

Ikigo c'amashure yisumbuye aho tubona neza ku cubatse neza, kandi gishobora kuba kimaza imyaka myinshi abo imiryango yaco isize amabara asoma urwatsi utoto co kimena amadirisha yaryo hanze twa tubona ko hateye ibisharizo arimumashurwe vyatsi n'ibiti.

Ishure shingiro ryidashani kikijwe n'ibiti vyiza kandi birebere biti bishobora kuba ari vy'ibigazi bivaye n'ukuntu ari birebereye kandi bigororotse ko abifase amashami ashamitse marie mari atotahaye asandwatse ruisi twatubona kandi n'ivyamwa vy'ikigazi aho bibabiherereye nyene.

Ikibuga ciza cane bakinirako imipira y'amaboko .Aho hari harimo abanyeshuri bari ko baragikiniramo umwe akaba ari yambaye kabutura yirabura agapira kira n'ikirato cirabura nyine ico kibuga kikaba kiri hafi y'inyubako nziza nziza.

Ikigo c'amashuri ciga kabana bato bato ni kuvuga abana bakimenyereza canke abana b'amashuri yisumbuye bukebuke aho rero twatona yuko ari ishure yubatse neza cane hanze yaho hateye ibiti bizan akayaga muri ako karere.

Isomero ryo mwishure rifise ikibaho ciza cane kidakoze mw'ibumba ahubwo gikoze mu cuma aho gishaka gusa n'ubururu gusa bugenda kwirabura tubakoresha ingwa rero zera cane kugirango bibashe kubonwa n'abana bose hakaba hariyo kandi n'imeza nziza cane umwigisha ashobora gukorerako ibintu vyiwe.

Ikigo c'amashure kinini cane gishobora kwakira abana batari bake bato n'abana benshi bari basohotse mu karuhuko, batanga hagati na hagati mu vyigwa ukabona ari abanyeshure bariko barishima mu kibuga c'iryo shure.

abanyeshure batatu harimwo umwigeme umwe yambaye umupira rushaka gusa n iroza twavuga rero yuko ari abanyeshure biga ibijanye n'ubushakashatsi mu buhinga bwanone aho ari bafite imashini nyabwongo ikoze ku buhinga bariko barakoresha mu kwimenyereza biga

Amashuri yubatse ku buryo bwa kijambeye i gorofa igerece rimwe kugira ngo bagwize igiharuro c'amasomero toananiza yuko imiryango y'iryoshuri cukimwe n'amadigisha vyose bifise amabara tukura.

Abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure isa, ni kuvuga ishati ry'ubururu n'ijipo canke ikindi co musi cirabura, bakaba bari bari rero mu kibuga c'iryo shure, risanzwe rifise amabati atukura.

Ikigo c'ishure cigiramo abana bakiri batonya bimenyereza aho tubona udutebe duto duto, tw'icyako aba bana akaba hari kandi n'amameza matonya agera hasi hasi aho abo bana bashobora guhamvya tukabona kandi n'umwigisha abigisha.

Ikibanza cize cane giherereye mu bigo vyigiramwo abana bakiri batobimenyereza aho tubona ibikinisho vyabo aho bashobora gikoresha abinezereza ariho ibivuma n'ubundi bwoko bw'ibikinisho bifise amabara atandukanyi hamwe ibitukura vy'ubururu bisa n'umuhondo n'ibindi.

Ikigo c'amashure kinini cane, gifise imiryango ikozwe mu cuma ,ishaka gusa n'urwatsi rubisi, n'amadirisha yayo akaba ashaka gusukonyene ,hanze yaho hakaba hari ikibuga kirimwo ibivu vyinshi ,Abana bahakiniye bakaba bashobora kucabacafura.

Akabweta bashiramwo ibikoresho bakoresha mu kwiga ibiharuro na cane cane mu biharuro vyo mu mashure y'intango aho haba harimwo ibikoresho bimwe bifasha guca imizingi ibindi bifasha gucapa, ibindi bifasha guhanagura, ibindi bifasha guca imirongo.

Igice co mw'ishure bigirako abana aho tubona ikibaho cuzuyeko ivyigwa baherako mu kwiga cane cane mu mashure, aho tubona nk'ibibaruro vya mbere kuva kuri rimwe kugera kuri icumi hamwe n'indome umuntu ategerezwa kuba azi imbere yuko atangura ibindi.

Ikigo c'amashuri cido cane kandi shubakishijwe by'uma bikomeye ni kuvuga amabuye amatafara hiye amabati asa n ubururu hanze yaho hakaba hateye ibiti bibonekaneza yuko ari bigazi kubera ku busanzwe bifise iby'amavyo ibigazi n'amababi yabyo akvyerekana.

Ikigo c'amashuri kinini cane gifise amasomero ashika kuri menshi, aho tubona neza yuko cava ku ruhande rumwe kigashika ku rundi ruhande. Tukemera rero kandi ko cari gisakaje amabati meza cane, amabati ashaka kwera. Hasi rero hakaba hari hari amabuye ashashe.

Isomero riri mu masomero menshi agize ikigo c'ishure, tubonayo intebe, intebe nziza cane zikoze mu giti, urubaho runini rurerure rwirabura, gusa bandikishako ingwa zera, bakaba batari bwagihanagure, kikaba rero cariko ivyandiko vyera.

Ikigo c'amashure kiza cane gisize amabara y'ubururu, amabara yera n'amabara yirabura imiryango nayo ikaba isize amabara ashaka gusa na kaki tukabona ko rero neza na neza abanyeshure biga kuri iryo shure harimwo umwe yambaye ipantaro yera ikirata bene vyabipira vyirabura vyose.

Ikigo co mu mashure ya kaminuza, niho tubona ibikoresho vyinshi cane, bitari mu mashure ya kaminuza, nk'intebe zikoranye ubuhinga kandi zirezire, aho ziba zifise akameza ,imwe imwe yose ikaba ifise akameza kayo.

ikigo c'ishuri gifise amasomero meza cane nk'uko tubibona indani mu masomero hakaba hasize amabara yera gusa ashaka gusa nayumuhondo nindani hakaba hari yo intebe zubatse neza cane zifise aho begamira kandi zikoze mu giti zifis amaguru y'ivyuma

Igice c'ikibaho, abana bigirako, aho handitseko itariki ry'uwo munsi bandikiyeko, akaba ari itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, hakurya yaho akaba haherereye ibikoresho vy'umuyagankuba, harimwo akatsa umuyagankuba n'agafasha mu gusharija amatelefoni.

Imodoka za zindi zinini zinini zitwara abagenzi busa ikaba ari ryo kw'ishuru ya cubahiro hirereye mu gisagara ca bujumbura aho rero iyo modoka itohana abana ibakura kw'ishure ibatana mu mpingo ba bavuyemo ikongera ikabatora ibagarukana kuri iryo shure nyene.

Ubwinjiriro bwiza cane bufise urupangu rwiza rukoze mu giti y'shiz'amabara yera ryo kwishura ry'indani yagitiriwe mw'iranda gaburiyeli aho riherereye mu gisigaro c'a bujumbura hakaba hateye rero ibiti biteyigomwe vyiza cane bituma uhashitse witipfuza kuhaba.

Abanyeshuri babiri bariko barasoma ibitabo aho tubone mmek rasoma ibitabo byabindi biba bice afise mu gutwarna duto duto tuvuga'amajambo hama akaba ayarashoboraga gusoma inkuru yose akayimara twabna neza yo ko yari umwigeme afise imishasi hinze ni kuvuga ibisuku.

indani mu ishure rya kaminuza h abanyeshure bariko bariga tukabona neza rero yuko umumwe wese afisi intebe y'iwe intebe nziza cyane zikoze mu ruhugu y'ida rusa n'umuhondo tukabona rero umunyeshuri umwe watweretse ari yambaye umupira w'imbeho urusa n'ubwera w'imbere yiwe na bakabaara yambaye ishati nziza cyane y'amabara yera na yobururu

Isomero ryiza cane biboneka yuko ryubatswe murino minsi, rifise aho bandikira, naho babika amakayi, naho bicara, bikozwe mu giti, gusa amaguru yivyo vyose akaba akoze mu cuma, ivyo bigafasha kwizo ntebe gukomera.

Abanyeshure beza cane bashobora kwiga mu bigo vyigenga, aho tubona neza yuko batari bimosha, benshi bakaba muribo bari bafise ibisuko, ni kuvuga imishatsi bahinga gusa ifise ibara ryirabura.

Ikigo c'amashure aho tubona isomero rimwe mu yagize y'ico kigo harimwo abanyeshure benshi hakaba haariyo n'umwarimu yereka bigisha tukaba tumubona ahagaze yambaye impuzu nziza cane zishaka kwirabura nizindi zera.

Indani mw'isomero aho abanyeshuri bashobora gukoreraabo ubushakashatsi bwabo bahiga tukabona neza nimbonesha kureyi bafasha kubrama amakuru ku gihe bakabona nedvdobekbariga bakabishusha n'ingene isi ntikirahindagurikame no minsi.

Aha akaba ari mu kibanza co mishure y'indaro aho habari ku musi wa mbere banyeshure batonze kuri ico kigo bakaba rero babaha imatera umumu we wese iyiwe amagutiye mu kurinzira ku baronka aho bazishira akabazirindirije hanze bazicungereyebo nyene.

Ikigo c'amashure cubatse neza cane gifise igorofa rimwe rigeretse rimwe aho hanze aho rero hari ikibuga kinini cane gifise uburinganire butari buto aho abanyeshure bashobora gutaramira tukabona kandi n'igiti kinini cane.

Isomero rinini cane rifise intebe zikoze mu giti gisize ibara rishaka gutukura indani muri iryo somero akaba hari kandi n'imeza y'umwigisha, n'intebe yiwe aho ikibaho cari cubakishije isima kikaba cari gisize ibara ryirabura.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure bamwe bamwe, gifise ikibaho cirabura ariko gisa n'icera bivanye n'ivyo bakorerako n'ukuvuga nk'ingwa bakoresha mu kwandika zera, haba hari kandi intebe nziza cane zikoze mu giti.

Ikibuga kinini cane co mu kigo c'ishure aho tubonayo ama modoka ashobora kuba ari ayabigisha canke azanye abanyeshure biga aho tukabona kandi ibiti bibiri vy'amabendera hari nirindi ryigihugu cacu ciza cu Burundi n'ibendera ryo mu bihugu bigari.

Inzu nziza cane yo ku ruhande rw'amashuri aho tubona yuko bwari ubudandarizo bw'iryo shuri nyene, aho abanyeshuri bashobora gusumira utwo bifashisha mu gufungura gutyo bakandanya babaho neza, turabona kandi abakora muri ako kazu n'abandi bari baje kubashorera.

Idirisha yo kunengera iry'isomero rimwe muyagize ishure shingiro .Aho tubona neza yuko ibiyo vyaryo bimwe bimwe bikaba vyari vyaramenetse gashobora kumenywa reho n'abana bariko barakina cane bikamenywa n'umuyaga cane bagatera k'amabuye gutyo bikameneka.

Isomero ryigiramwo abanyeshure kandi benshi bivanye kubera ryagutse aho haherereyemwo intebe nyinshi cane kandi zikoze ku buryo bwa none tubona rero yuko barikoze mu giti cicamine mugiti ca tusi kuko arico gikomeye hakaba rero nizindi zari zifise ivyuma kugirango bazirinde kuvunagurika.

Ikigo c'amashure kitarayeza kwinjirwa aho tubona amadirisha meza cane asize amabara asanurwatsi rubisi tukabona kandi akabweta indani munzu gasa n'ubururu hama inkome z'iyonzu zikabazisize amabara ayera n'ayandi yirabura.

Uburaro bw'abanyeshuri baba mu mashuri y'indaro .Aho haba hari ibitanda vyinshi bwerekeranye ku buryo bamwe bashobora kurara mu musi abandi bakaryama hejuru vyo bitandarero bikaboneka ko vyari vyinshi cane ku buryo byari gukwira abana basanzwe baba muri ico kigo.

Indani mw'isomero yigiramwo abanyeshuri ryiza cane rifise imeza zikoze mu giti ku meza ku meza hakaba hari intebe zibiri ni kubwoko hashobora kwicara abanyeshuri babiri hakaba hariho rero ikibaho gitoya umwigisha ashobora kwifashisha ariko arigisha.

Ikigo c'amashure ciza cane cubatse ku buringanire bunini niho neza na neza tubona ingazi nyinshi ziva mu bihimba vyo hepfo zija mu bihimba vyo haruguru ikaba hateye kandi amashugwe meza meza afasha gushariza ico kibanza.

Ikigo c'amashure cubatse neza cane, gifise igorofa riba rigeretse kabiri canke karenga ko tubona ikibuga caho cari ikibuga ciza cane gifise ibivu bityoye aho abana bashobora kuruhukira mu mwanya w'akaruhuko.

Ikigo c'amashure ciza cane gifise ingazi ziva ku gihimba co hepfo kija ku gihimba co haruguru i ruhande yizo ngazi hakaba hateye ibiti vyiza birebire bitotahaye bifise amashami meza cane asa n'urwatsi rubisi.

Ikigo c'amashure ciza cane, kandi cagutse, aho tubona ikibuga caco kinini gishobora guteramirwamwo n'abana batari bake, guco bakaruhuka neza m'umutwe, tukaba tubona kandi rero n'iparikingi ishigwamwo imodoka, zabakora murico kigo.

Imuzi uzokinana umupira w'amaguru zitereze ku kibuga c'umupira w'amaguru nyene aho ikabutura isa n'irabora, ariko ikirangamisha ikidodo cereka na iyo kipe iyo ariyo kahayifise agapiya akayoriro bisa neza cane.

Ikigo c'amashuri cubatse ku rwego gu hejuru aho tubona neza yuko ryari gorofa rgeretse kabiri tukabona hanze yabo hari hateretse ama modoka yo kwiyunguruza yunguruza abanyeshuri cukimwe n'abigisha bakorera muri iyo nyubakwa nyene.

Ikigo c'amashure gifise amasomero manini manini aho mwisomero indani usanga hejuru hari urubaho rusize n'amabara yera hamwe avanzwe n'a y'ubururu bifise amadirisha n'imiryango Vyose bifise amabara y'ubururu.

Ikigo c'amashuri, gusa tukaba tubona impande yaco h'inyumanyuma, aho tubona amadirisha meza cane kandi manini afise ibice bice gusa asa n'ubururu, ayo mashure akaba yubakishijwe n'amatafari ahiye babumvye mw'ibumba.

Ibikoresho bitanga majwi y'imaremare bimanyitseejuru ku munara w' giti aho bifashe mu guhamagara mu guhakura abandi barikure na kuri kugira ngo baze ku gikorwa gishikiriwe ikaba rero bifise amabara yera.

Imashini zishona nyinshi cane aho zari hamwe bikaboneka neza yuko cari mu kigo c'abanyeshure biga ibijanye no kubarira no gushona, aho bashobora gushona impuzu zatahutse bakabarira amakoki ashobora kujana ku rubanza cane ibitenge n'ibindi.

ikigo c'amashure kinini cyane gifise amasomero atarimake aho tubona yamwamwe kaba rero yabifise imiryango n'amadirisha byose bikoze mu cuma bifise amabara asa nayirabura hanze aho rero akaba yateye ibiti byiza biteye igomwe

Igituro kinini cama modoka aho imodoka zishobora guparika zaje mu rubanza canke mu bindi bintu aho hantu aho tubona ama modoka meshi cane y'ubwoko butandukanye zari zaje kugira ngo abanyenezo bishikiye murico kibanza kugira babashe gukora ibikorwa vyabo.

Ikigo c'amashure kinini cane, gifise ikibuga abanyeshuri bashobora gukinirako umupira w'amaboko, ico kigo rero kikaba gifise amabati ashaje yatanguye kwirabura bivanye n'imyaka amaze, tukaba tubona kandi igicapo gicafye ku nzu, cerekana ibendera ry'Uburundi, n'ibendera ry'Ubushinwa, bivuze yuko biriko birakorana.

Ikibanza ciza cane ciratiro gifise ibiti vyinshi n'amashugwe menshi afasha mu gushariza ico kibanza ahatubavuga nk'igiti gishamitse bashobora kuba arico kigazi kubera ukuntu gifise amababi maremare kandi atotahaye.

Abana bambaye neza cane umwambaro w'ishure bambaye n'ibirato vyiza vyiza hanini vyirabura bakaba rero bari bari munzu babikamwo ibitabo aho bariko baracagura ibitabo bakeneye kugira ngo babashe kunonosora ivyigwa vyabo.

Ikigo kinini cane cubatse ku buryo bwa kijambere bwubatse nkigorofa igeretse rimwe tukabona, kandi ubwinjiriro n'uruzitiro rw'igishure ubwinjiriro bwacyo abugize n'umuryango usije ibaragirahura.

Abantu benshi cane bambaye neza cane bavuye mu mihingo myinshi y'igihugu aho bari baje kurorera ibijanye n'inkino biba biriko birabera hejuru hejuru batubona bose rero babihanze amaso aho ico kibanza bakiniramwo inkino.

Ikigo c'amashuri kinini cane gifise amasomero atayimake yo kwigira hamwo hama mu kibuga hakaba hateye igiti kirekire bamanika ko ibendera ry'igihugu mu gihe bariko barririmbuw ue ruririmbo urugihayagiza aho nyene akaba ari na ho bafatira akaruhu ka nyinshuri.

Ikimodoka kineni cane gitwara abana bava mpingi gitandukanye kibatwara kw'ishure rya cubahiro iherereye mu gisagara ca bujumbura neza na neza mu kinindo aho ari yo ibatwara ko ngera ikanabatahana ikishuriwekabagigako abana benshi cane gusaakabariha n'amahera akwiye.

Ikigo c'amashuri ciza cane cubakishije amabuye hamwe n'ivyuma gifise ubw'injiriro bwubakishijwe n'icuma, Icuma gisize n'amabara yirabura co kimwe n'amadirisha iyo nzu rero ikaba yubakishijwe n'amabuye cane cane amabuye aba akomeye.

Ubwinjiriro bw'isomero rimwe mu yagize isi ya rurema aho rifise umuryango usa n'ubururu ukoze mu cuma ukomeye cane, indani hakaba hasize isima nyene y'ubururu, hama impome zaho zikaboneka neza yuko ari impome nziza cane zubatse kandi zikomeye.

Abanyeshuri benshi cane bari mu nzime aho biboneka neza yuko bariko barakora ikibazo yabo ikibazo ca leta canke ikiba bazocaishuri abanyeshuri umwe wese akaba yarafise impapuro ziwe izo mpapuro zikaba ari zo nyene bakorera ko ibibazo.

Abanyeshuri mu mashuri ya ba kaminuza bariko barakurikirana ivyigwa byabo bakoreshejeshane cane za mashini nyabwonko utubonaneza y'ibikorerero umwe wese yari afise amashini nyabwonko y'iwe bakaba bari bareko barakurikirana icigwa bashizemo mwete wose.

abanyeshuri bakora ubushakashaki mu vyirwa vyabo na cancane mu ivyirwa vya kimwe abo tubona ibikoresho bimwe bimwe ibikunzwe gukoreshwa muri ivyo vyirwa higanjemwo nk'ibintu vy'ibisinga vyinshi hamwe n'ibindi bifashishe.

Abanyeshuri bareka barigaye ivyirwa bimwe bimwe tutashobore kubona neza aho mwigisha ari uwo bafise agatarye karamurikira abanyeshurrio yambaye n'amarori aho rero abanyeshururi babe bameze maso bagaze magabo kugira ngo bashobore kubona neza ivyo umwigisha bereka.

Abanyeshuri bo mu bigo vya kaminuza, bari bahuye, kugirango bigire hamwe ibintu tutashoboye kumenya, aho umwumwe wese yarafise imashini nyabwonko yiwe, tukabona kandi yuko benshi muri bo bateretse imishatsi, bafise imishatsi myinshi kugwego yuko bakaba baranayisukishije.

Umunyeshuri yiga ibijanye n'ubuhinga bwo gukoresha imashini nyabwonko, aho yari afise imashini nyabwonko nziza cane akaba yariko aragira ubushakashatsi bwiwe, turabona neza yuko yariko arabikorera ku meza nziza yera ngo de.

Ikigo c'ishure gihizwa n'amasomero menshi aho rimwe muri iryo ari ryo batweretse ku gicapo rikaba rero rifise ikibaho gitoya n'imashini zishobora kuagura ibyoba bariko barigisha boneka neza yuko ari mu kigo ca kaminuza.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubushakashatsi cenka n' ubushakashatsi bwa kimiya batubona neza inyambara bari bambaye ari ijanye n'ubushakashatsi bwomeye bwo muri ico cigwa aho harimwo nkamataburiya yera udufuka munwa n'ibindi.

Ubw'injiriro by'isomero bufisee umuryango ukomeye ukoze mu cuma usize amabara ashaka gusa nikakiguse shaka kw'irahura indani hakaba hariy'abanyishure rero bicaye ku ntebe nziza kandi zikomeye zifise amaguru y'ivyuma ikuvuga ko zitoshobaa kuvunika.

Abahiringa mu vy'ubushakashatsi bijanye n'ibikorwa bimwe bimwe cane cane bakora ama modoka ama moto n'ibindi vyuma tubona neza yuko bari bafise ikintu c'icuma bashobora kuba ari boba bahejeje gukora tubona rero neza yuko bari bambaye umwambaro umwe ushobora kuba ari uwo mwambaro w'akazi.

isomero y'umukigo ca kaminuza aho tubonayo intebe ngite canye kandi atahandi ibotesan atari muibyo bigonine bifise amameza yabyo nari nariko ku neza ashobora kwicara ko abanyeshuri batarenga babiri

Umuhinga gusa aciga yambaye impuzu yo kw'ishure isa n'ubururu, ariko arakora ubushakashatsi bwiwe mu bijanye n'ibintu vy'umuyagankuba n'ibindi, aho tubona ariko aracomekeranya intsinga harimwo intsinga zitukura, izisa n'ubururu, izisa n'umuhondo n'izindi

Ishure rya kaminuza riherereye mu kinindo iryo shure rikaba ari iryo kaminuza ryitiriwe umuco wa afrika rikaba rero tubona neza yuko ryubatse nk'igorofa igeretse kabiri ikaba risize amabara meza cane ivyo bigatuma riboneka aho uciye hose.

Ikibanza c'iratiro ciza cane gifise ibiti bikuze birebireifise amashami ashamitse meza cane cubatse ahantu haherereye amazu manini manini nekavuga amagorov abageretse kabiri icani'agatatu yera asez amabara yera kutyo bgatoma tisaneza.

Ibiro vy'umuyobozi wishure nukuvuga umuntu aba atwara iryo Shure, hariyo imashini nyabwonko hakabayo akabaho bamanikako utuntu tumwe tumwe nkifunguruzo ziba zugurura ayo mashure. Hakaba isanamu wigihugu cacu ciza cu Burundi.

Abantu benshi cane bari bicaye ku ntebe zera .Aho biboneka neza yuko bari abanyeshuri baje gutora impapuro zabo zumutsindo kuvuga impapuro babakoreye imyaka cumi n'itatu biga ijoro nu murango kubgira ngo bashobore kuronka izampapuro.

Abanyeshuri beshi cane bambaye umwambaro wishuri nukuvuga usa n'ubururu nakabakingira umutwe bakaba bariko bariga ku bijanye n'ubwubatsi aho tubona neza umuhinga murivyo yariko arabakurikirana abereka ico gukora bakaba bari bamaze kuduza uruhome rutari ruto.

Abanyeshure biga ibijanye n'umwuga wo kubarira no gushona ibirato abatwobwe k'abanyeshure bari bicaye bariko barahabwa amasomo n'abigisha bamwe bamwe hari muzungu tubona yambaye agashati kera n'ipantaro yirabura.

Ikibanza ciza cane gikigujwe n'uruzitiro gubatse n'amabuye hahiteyemo ibyuma hagati na hagati kraba ikibanza gisanzwe kirinwo ikibuga c'umupira bakineramo umupira w'amaboko katobon n'amagori meza cane y'ibyuma asize amabara yera hakuge no hakuntu hakaba hari ivyatsi.

Abanyeshuri biga ibijanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi aho tubona bariko barahabwa ivyigwa bimwe bimwe n'umugabo ari mbere yambaye ipantaro isa n'ubururu n'ishati y'amabara menshi aho abanyeshuri umuwe wese yabafise imashini yiwe yariko arakoresha mu kwiga.

Indani mu kigo c'amashure y'indaro aho hari inyubako nyinshi harimwo nizituma abanyeshure bo ku mugimba kimwe baca mu kindi mu gihe c'imvura batanyagiwe ico kibanza rero kikaba gifise inkingi z'ivyuma zitukura n'amabati agisakaje.

Isomero rimwe muyagize ikigo c'ishure, aho tubona neza. Iryo shure rikaba riba ari rinini cane, aho tubona ibibanza vyinshi cane bishobora gukwirwamwo abanyeshure batari bake kandi rero iryo shure rikaba ryari ryiza cane ,aho ryari rifise ikibaho kiri imbere mbere, hama intebe zikaba zari nyinshi kandi nziza nziza.

Ikigo kinini cane gifiseisuku ryinshi cane gishobora kubari igya kaminuzi, kubera kenshi na kenshi abanyinshuri ba kaminuzi barangwa n'isuku koga gukora isuku aho bababaye tukaba tubonerero kenshi na kenshi baribari ku birorwa vyabo vya misiyose.

Indani mukigo c'ishure, ahari amasomero menshi, indani rero mw'isomero rimwe hakaba hariyo amameza meza cane abanyeshure bigirako n'intebe bicarako nziza cane, zikoze mubiti, zifise amaguru y'ivyuma kugira zibashe gukomera.

ikibanza ciza cane gishobora kubaha ikibanza cya kaminuza gifise hanze hasa neza hateye igomwe bivanye n'ibintu bihaherereye twuvuga nk'ibitibyiye cane bikubze gifise amababa meza cane irwatsirubisi agutyo ishuri gatuma risa neza

Isomero rimwe muyagize ikigo c'ishure, aho tubona idirisha ryaryo, idirisha ryiza cane rifise ibiyo bibonerana, rifise ivyuma bifashe ibiyo, bisa n'ubururu, tukabona hanze akantu kameze nk'akagwa k'ivyatsi kuzuyeko ishamba ry'ibiti.

Inzu y'amanama nziza cane yubatse ku buhinga bwa kijambere aho hariyo imboneshakure zishobora kubonesha bikabereka ivyo bashikiriye gukora hakaba hasize amabara meze cane yere hakaba hari intebe kandi zikozwe mu mudo zirabura.

Abanyeshure beshi cane banezerewe kubera bahawe impapuro zabo z'umutsindo aho bari bambaye impudu zishaka gusa ni kuvuga amakanzu yirabura n'utuntu tw'iroza duca ku bitugu bari bambaye kandi n'inkofero yirabura nini.

Ikigo ca kaminuza kiri mu gihugu ca Nigeria neza na neza mu muji wa Nsuka, aho tubona ubwinjiriro bwaryo bufise amarembo akoze mucuma, bisize amabara asa nurwatsi rubisi, indanire tukabonayo amazu meza cane ashobora kuba ariyo bakoresha mu kwiga.

Abagore n'abagabo bakuze bariko baragira inama ku bijanye n'ubuzi bwabo, aho harimwo abazungu benshi cane akaba ari na bo bari benshi gusumba abirabure. Aha twovuga rero nk'umugabo yariko arabaho ico cigwa, akaba gusa ari umwirabure.

Ikibanza bakoreramwo ibijanye n'isuku n'isukura aho twaavuga nkasanzwe hakorerwa isukura ryo kuntoke aba ni mu gihe bashobora kuba umuntu we yacu hafuye ku ntoke hamaga kenera gukaraba kaba bikorera m'icyo kibanza hariho tkaba tubona imiringooti twara mati.

Ikibanza co mukigo cy'ishure canke kwa muganga aho hari imiryango myinshi cane ishobora kubikorerwamo ibikorwa bitandukanye bivugwako ko iyo miryango ar'imiryango ikomeye yirabura n'amadirisha akaba yari asize amabara yirabura kandi akoze mu cuma.

Abanyeshuri biga bijanye n'ubuvuzi bambaye neza na neza amataburiya bose. Amataburiya yera bakabarera bari bari mu nzu bakoreramwo ibibazo umwe bese bafisi ikibabzo ciwe aho bariko barakora ikizamini.

Ikibaho gikozwe ku buhinga ngurukana bumenyi, aho na cane cane bikunda kuba mu mashure ya kaminuza, umwigisha akaba bushireko ivyo yategerezwa kwigisha, gusa biri mu ngano zinini zinini, ni kuvuga yavyaguye kugira bishobore kubonwa n'abana bose.

Icapa kinini cane cerekana ishuri rya kaminuza ry'ijuba aho bigisha hivyanye n'ubuvuzi hamwe no gukinga ingwara twatubona, kandi ico capa cagiherereye ahantu hasanzwea aha igituro c'amamodoka hashirwa imodoka n'abakorera muri co kigo ca kaminuza.

Hanze y'ikigo c'ishure, aho basanzwe baparika ama modoka, aho hanze tukaba tuhabona ama modoka ashika kurane meza meza, hakaba harimwo imwe yirabura, iyindi yera, niyindi ishaka gusa n'iyirabura.

Imeza ikorera ko umwigisha. Aho hateretse ko agakoresho bakoresha mu gufatanya impapuro n'izindi. Ako gakoresho kakaba gasanzwe gafise aho bafata hakoze neza cane gusa hasize amabara yirabura kabahariye kandi n'ikibuni anywera mwamazi nyenevyo.

Abahinga mu bijyanyi n'uburimyi n'ubworozi aho bariko barakora ubushakashatsi bwabo ku bitegwa hariko harabonekamwo nk'amateke ,ibigori n'imyumbati ngira rero bashobora kuba bari ko barafumbira kugira ngo bashobore kuronka umwimbo ukwiye.